Tabiibii tabiibi maʒini n ti tabili teebuli din kom nyɛ zaɣ piɛlli zuɣu daadam ŋun nyɛ bipuɣunga n ʒiya ka o gbaŋ nyɛ zaɣ piɛlli ka o kuli bɛ sitiri sabila puuni

Paɣa ninkurigu n nyɛ ŋun gbubi suu o nuu ka zaŋ o nuzaa gbubi waagashe n ŋmaharili ka pun chimla waagashe shɛli n niŋ ŋmani puuni zaŋ tam gbambili piɛlli zuɣu paɣa ŋo nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka o ningbuni kom nyɛ zaɣ sabinli

Salo bin ka kanli n kuli nyɛ bin bɛ daa ŋo puuni Anashaara du waɣala din kuli mɛnmɛ tam la n ʒɛya ka nachimbili nyɛ ŋun chɛni kubɛ koharibi gbuni ka bi naan yirigila tuuta n zaŋ pili kubɛ koharibi ŋo

Paɣaba n nyɛ ban laɣam kpɛ ŋo ka di nyɛla bi ku zaŋla gbambihi n taɣali ko biɛɣu puuni ka ku zaŋ ŋmana n toori ko biɛɣu ŋo n yeendili ka nachimbi ku nyɛ din ʒɛya ka tihi ku nyɛ din ko n giliba ka di kom nyɛ zaɣ vakaɣa

Salin gbiribi bin ka kanli n nyɛ bin laɣam chisi mam ka do nyɛ ŋun tam kunkun zuɣu ka nyaɣala baaji ka o nin gbuni kom nyɛ zaɣ sabinli ka o yɛla sitiri piɛlli din nyɛ boɣa ŋmahi ka so jinjɛm piɛlli din nyɛ zaɣ ŋmahi